Ŋutsu aɖe kple ɖevi ɖewo wole teƒe ɖe, ŋutsua le nu fia wɔe abe aleke woado atikutsetse ene, ɖevie ɖeka do awu dze eye ebɔbɔ le teƒe sia.

Axɔ gã aɖe le teƒe sia, anyakpɔ eye ŋutsua ɖe kple alẽwo hã wole zɔzɔm le teƒe sia. Ŋutsua megbe hã aɖi nudzra ƒe eye ŋutsu ɖa ɖe hã ezɔ yie.

Ame ene wole nu srɔ̃m. Woko woƒe asi le agbalewo dzi kpakple nusrɔ̃mɔwo dzi eye wokɔ le nu srɔ̃. Gaŋkui hã sia teƒe sia si wokɔ le nu srɔ̃ le.

anyinɔƒe ɖe nye sia zikpi bɔbɔa le teƒe sia eye enu vovovowo le teƒe sia wó tsi eŋuɖowo hã ɖe eglia ŋu le teƒe sia

Ame sugbɔ aɖe wo le teƒe sia eye ame aɖewo le asi bɔl ƒom. Ame ɖeka ddo eye egbɔ ava ƒo bɔl la. Ale be nyɔnu ame eve ɖe tsɛ wo o be ɖa o sugbɔ. Wotɔ ɖe anyi le ŋutsu sia hedzo yi dzime kpɔ.

ŋutuaɖewo wolɛ ehɛ ɖum wutsua ɖaka edzò yi dzime lɛ ehi ɖum eyi wutsuaɖe hã wóle eʋu ƒoó le teƒe sia

Ama ɖewo yina ameɖibɔ me. Wo ame sugbɔ aɖewo, wokɔ amekukuɖaka ɖe taa. Amekukuɖaka le nɔnɔmetata me abe akpaa ene.

Amekpakpa aɖewoe le teƒe si wole nu dzra le. Wodo awu na wo. Wodoa kuku hã na wo le teƒe sia wodzra nu le.

Nyɔnu aɖe le asi tem ɖe emɔ dzi eye emɔ vovovowo hã wole ekplɔ la dzi, si ke nyɔnua wo si le, enuŋlɔti hã teƒe sia.

Yevuwo nyɔnu kple ŋutsu aɖe kple ameyibɔ, wole kɔdzi le amekoƒe, abe wole enuwo kpɔm le teƒe sia.

Akɔku ɖe dzɔ. Kpovitɔ woame etɔ wotsi atsi tre eye wole anya ɖe gblɔm le teƒea sia. Woɖo kuku dzɛ eye wo xa dzi la, afɔkua hɛ dzɔ la. Ame eve wo le ɛu ɖe dzi le eŋua kpɔm ɖa.

Nyɔnu tsitsi aɖewo wotsi tsitre abe takpekpe yiƒe wole ene. Wota avɔ vovovowo kple woƒe takuwo hã vovovowo.

Atsɔɖonuwo, dzonuwo kple atsɔɖonuwo vovovowo wole teƒe sia eye enyakpɔ ŋutɔ. Eɖewo wotsi eɖewo ɖe anyi, eɖewo hã wole kplɔ dzi le akpete me.

Anyinɔƒe enye teƒe sia, zikpui ame eve, wodo dzo le nane me le teƒea, akaɖi nyakpɔ aɖe hã le dzime le teƒe sia.

Ŋutsu aɖewo wotsitre, alebe teƒe si wole la eɖi abe teƒe yeye si ke wole xɔ yeyewo tum le, woɖoa gakuku eye wotɔ ɖe anyi le edze ɖom tso teƒe sia ŋu.

Nyɔnu aɖe bublɔa nyi le atsɔɖoɖo ŋuwo ŋu. Atsɔɖoɖoŋuwo wo sugbɔ ŋutɔ. Nyɔnua ɖe le eɖe le asi eye woka lɔ me. Nyɔnua la bla ta ku.

Wole nuɖu le agbe me, eye ɖevi ɖeka la, ele nu kom, agbea hã elolo, eye o do awu vovovo le enu ɖum, le teƒe sia.

Ame ene ɖe o bubrayi, abe ŋutsua ɖaka ka agbalē me kɔ le nyɔnua ɖe fia, ŋutsu ɖaka hã lé agbalē ɖe asi le exɔ me, eye seƒoƒo ɖe hã le ekplɔ̃ la dzi, le o bo gbɔ.

nyɔnua ɖe le abli mɛ lɛ mɛkpli dzi exɔa ɖe le wo megbe ɖetugbiviaɖe hã bubluanyi enu vovovowo dzra le teƒe sia

Nyɔnu aɖewo wole ewɔ ɖum. Woɖo atsɔ ŋtɔ. Wo katã wobla taku ʋi. Nyɔnua ɖeka ko taku ʋi kɔ sa ɖe ekɔme eye ame gbɔsɔsɔ aɖe hã le wobe megbe le wo kpɔm.

Etsi dza le kɔƒe aɖe me eye nyɔnu aɖe le nu dzra le apaka aɖe dome. Ŋutsu aɖe hã bublɔ emɔ dzi tso gakogui yina.

Detugbivi aɖewo. Wole atsyɔ̃ɖoɖo me. Wota kentevɔwo. Wolé takuvi ʋee ɖe asi. Eye wole eʋe ɖum. Atigãa aɖe hã le woƒo megbe. Eye wode kɔmenuwo vovovowo le atsyɔ̃ɖoɖo me.

Ame sɔgbɔ aɖe wozɔ yiɛ yome. Wokɔ amekukuɖaka ɖe taa. Exɔ gãaa ɖe hã le woƒo ŋuti. Eye wolé blanui zɔ yina.

Asime. Teƒe sia la, atikutsetse vovovowo wole teƒe sia eye enya kpɔ ŋtɔ. Akɔɖu le me. Mago le eme. Ɖiba le eme kple atikutsetse vovovowo.

yevu aɖewo kple ameyibɔ aɖewo wóle ɣe ɖum wodó atsɔwu vovovowo eye nyɔnua wó pɛtɛ wɔ ɖa ɖe ta le teƒe sia

Anyinɔƒe enye teƒe sia, zikpui bɔbɔ ameve hã le teƒe sia, wotsi akaɖi aɖe le dzi me, nukpɔmɔ hã le glie ŋu le teƒe sia.

Ame geɖe o le fli me le ayame ʋu dzeƒe, eye o lé akpete ɖe asi, ŋutsua ɖeka ɖe hã ko akpete ɖe eƒe tume, eye wo yie woa ba tsa agbame nawo.

Ŋutsu aɖe bɔblɔ asɔ dzi. Elé ati ɖe asi. Eɖɔ akuku. Edo awu yee. Eye ɛɛ ɛɛ, egbe gãa aɖe hã le woƒo megbe

Ŋutsua ɖe kple srɔ̃kple kple viawo ,wobublɔ wobublɔ anyi, zikpui bɔbɔ le woƒe xa dzi, seƒƒoƒowo ha le nyɔnua omegbe eye ɖevi sɔe haã le kɔɖi nu le wo megbe.

Ame aɖewo le ama si me afɔdzi xɔ le kɔƒe aɖe me, ŋutsua ɖeka lia antsre eye ame susɔewo hã wole anyigba.

ɖeviaɖewo wóle kɔƒaɖe me le edu ʋu eye nyɔnu tsitsia ɖe hã le megbe le awu ɖa'si hã gbɔnɔ le kɔƒa'mea egbe tioɖa wóle teƒe sia eye exɔa ɖewo hã wóle kɔƒea me

Teƒe gã sia nye asime. Ame gbɔsɔsɔ aɖewo le zɔzɔm le tsa ɖim le nu ƒlem le yiyim. Ŋuwo hã le asia me le yiyim. Agbadɔ viviwo hã le asia me. Dziƒoxɔ gã aɖe hã le asia me.

nyɔnuaɖe le teƒe si kesewo wóle kese ɖaka le nyɔnua dzi kese bubuawo hã wó zɔ yie nyɔnuɔ gbɔ le teƒe sia

Nyɔnu woame ene aɖewo, wole enusrɔ̃ƒe eye agbalẽ gã aɖe le nyɔnu am eve wo ŋgɔ le kplɔ la dzi, nyɔnua woame ve wotsi tsitre.